Li xeetu ontorla tontoor bi nak pur rafatal bereb la mën na rafatal kër mën na rafatal palaa ci dëkkowaay tontoor bi nag mëni am coloor bu ñeexum sëp am xob yu wert.

Màndarge benak ma ngi wone plaasi joxekaayi xibaar ñuino xame ci ji arts plaasi joxekaayi xibaar ci fi ci gàmbiya.

Lii xeetu toontoor la, xeetu tontoor binam ngi am lu xonk, am xob yu wert, am lu nete, ñum ko taxwal ci benn wot, one deera fetal kër deerafetal néek.

N'i ay jigéen lañ jigéeni nak ñi ngi joge ko ci seeni dëkkwaay ñaari jigeeni nak ku nekk yaa ngi inu pañe tiee ab gut bu menni ndaal ci seen loxo y.

Lii ab kaytu xibaarna keytu xibaar na nag. Mi ngi am bindamu kongax am ab góor bu took ci wet be. Sol lo net sormbuo bu doom taal ci kaw bi ci biir nak mingi am lu weex ak nu bu la.

li ay dallala dala yuñu dalimrakis dallay nag góor mannako sol jigéen manna ko sol dem ak moom ci xew wala fobuga àndak moom rek manga koay sol

Liinak ab lekke lekkawinak dañ koy defare furi def ci bota def ci sokala ñiñ ci bindi tur ndey faatu def ci ay tontor bu orange am ay peccpec ci biiram pecc pecc yu wee ak yu orange mu amlu melni bidiw tamit.